Hurumende yedu inoda kubongwa nguwa dzeshe ngekuti yakaisa mutemo yekuti ana adodori veshe ngavaende kuchikora veshe kuti vakure vakangwara

Vanofundise vana mukati mezvikora, vanonyore zvevanenge veidekufunda, zvezuvaro, vozvinamire pamadziro kuitire kuti mwana weshe ajekerwe ndizvo uye aone zvinenge zveironzwa.

Zvikora zvepashi zvino pentewa zvo dhirowiwa nemu pikicha ino kombidze kuti chikora chino ngeche vana vadoko nema erengere avano sisire kuzoita vagume kuchikora.

Tinoda kubonga hurumende yedu yakaita kuti vantu veshe vafunde vaende kuzvikora vachiri vana vadoko mukati mezvikora mobekwawo zvihlayo zvekuti vagare pavanenge veifunda.

Zvikora zvakawanda zvonasirwa zvine midzuve inenge yeibetsere vana vadoko veshe. Kuti vaone pekutambira ngenguva yavanokwira veidzaka makodo avo anenge eigwinya.

Nguwa zhinji vana vezvikora zvepashi vanoti variyo vanonasire zvinhu zvakawanda zvevanozoshandisa mukukurwa kwavo, izvi zvinovadetsera kuti vakure vechiziya.

Tinobonga vehurumende vakaite kuti ana aende kuzvikora vagumeyo veshe vanofunda, veizobveyo veikone kunyora mazina avo veikonazve nekuerenga.

Zvikora zvakawanda zviri kuakwa munharaunda dzakasiyana siyana kuitira kuti vana veshe vezera rechidoko vasagara mudzimba vaende kofunda uko kwavanozokona kunyora mazita avo.

Vana vadodori vanodakara maningi vari mukati mwezvikora ngenguwa yevanopiwa chikafu chekuti varye. Vanozvida endi zvinoita kuti vasarovhe kuuya kuchikora.

Vanofundise vana muzvikora zvepashi vanoti vaguma zviya vanonyore zvavanode kuvafundisa pazvidziro kuitira kuti vona nguwa yavanopinda vatange kunyora.

Vana vadodori vari kuzvikora kwavo vanofundiswe mishando yakawanda vanotorerwe zvidhori vobekerwe pamberi pavo veifundiswa zviri mukati mwendani yemunhu kuti vazviziye.

Vana vadoodori vanonasirirwe zvihlayo zvavo zvinoenderana nezera ravo kuti nguva yanenge veifunda vaone pekugara nekunyorera zvakanaka mukufunda kwavo.

zvikora zveshe zvinokurudzirwa kuti zvinge zvine mvura yekumwa zvigadzire matengi awo anongwarire mvura kuitire kuti ishandiswe pazvikora zvigare zvine utano.

Vana varikuzvikora zvepashi vanofunde zviro zvakawanda zvinoite kuti vakure vakarongoka mwukati mwemisoro yawo uye vachikona kuzonyora nekuverenga nekuzozvishandira.

Vana vadodori vari mukati mwezvikora veifunda, vanopuwa mabhuku munyara dzawo ngevanovafundisa. Mabhuku ayaa anenge akanyorwa zvekuti vazoningira veierenga kuti vakone.

Vanarume vakawanda pavanoenda kuzvikora koofunda zvederayo ,vanofundiwsa nemishando yakanaka yekuti vazoita ingadai ngekugadzira mubhedha nezvihlayo.

Vose vana vezvikora pevanoende kuzvikora vanohamba vakabeke zvinovhare miromo yawo kuti wogumeyo vasabatire beshamupengo rinenge rine vamweni.

Majaha nemhandara vanodakara maningi nguwa yavanenge vari kuzvikora, veifundire mushando yevanode kuzoita apo pavonozobveyo veipetuke mundau mwavo mwavanogara.

Vana kadzi nevana rume nguva yavanoenda kuzvikora pane pavanofundiswa ngekubika vopfeka ngengubo dzakona dzavanoshandisa pakubika kuti pavanobveyo veshe vanenge vozvikona.

Muzvikora zvinonasirwa zvinofundira vanhu mishando yakasiyana siyana zvinosiyana ngepezvinenge zvakaakirwa zvimweni zvinenge zviine makabati ekuti zviisirwe zvinenge zveidiwa .

Zviro zvinodakadza yaamho kuti vana nguwa yevanopedza kufunda veshe vopfekedzwe ngubo dzinokombidze kuti vana aya vafunda kusvike pamuzera uyu uye veshe vakakona.

Vanakadzi vanoite mishando yakawanda yakanaka inovape mare yemukati memizi yavo inosanganisire kugunde vandu ngenguva yavanopinde veida kubviswe bvudzi ravo.

Nguwa inofunda vasharuka kuzvikora zvederayo vanotora mabhuku akawanda veierenga vakagara muzvihlayo zvavo mukati memabhuku vanodetsereka kuona zvevanoda.

Muzvikora zvedera munoitwe zvakawanda munofundiswe majaha nemhandara kungwarire mahacbi nezvirwere zvinozwe mahachi nemarapiree ezvinosisire kuitwa.

Majaha nembandara nguwa yavanofunda mukati mezvikora vanoita zvakawanda zvinenge zveidetsera ngonxo dzawo dzifunge zvakawanda mukupona kwawo.

Vanakadzi nevana rume, majaha nemhandara vanodakara maningi varimuzikora zvederayo iyo kwavanenge veifundiswa mishando yekuzoita ngenguwa yavanenge vapedza kufunda.

Majaha nemhandara aisa neanakadzi, nguwa yekuti gore rinonga rapera, vanonyoreswa mazamanisheni. Umwe naumwe ogara pake echide kuoneka kuti vakazvizwa ere.

Muzvikora zvederayo zvepakati pesekondari vana vakawanda vanofundiswe zvakawanda. Vanovafundisa vanozvinyora kumadziro kuitire kuti vana veshe vazvierengere vega.

Zvikora zvinofundira vana vepakati zvinovakwa zvakanaka munaraunda dzakawanda dzeinyorwa nemazita azvo zvakajeka kuti nevarikutu vaone.

Vana vechikora vekusekondari vanodakara maningi veihamba veiende kuzvikora, veihamba vari paushamwari hwavo. Vei ronzerane zvavanoda kuzoita ngenguva yavanonga vakura.

Majaha nemphandara vezera repakati vanoende kuzvikoro koofunda iyo kwevanozobva veshe vookona kunyora nekuerenga zveizovadetsera mundaramo.

Vanasikana vakawanda vanobetsereka maningi pavaneonda kuzvikora zve pakati zveku secondary vagumeyo vanofundiswa mishando yemaoko yakadai ngekusona kuti vaone chekupona ndicho.

Vana sikana nevana komana zvakanaka maningi zvavanoda mazuvano zvekuenda kuchikora kofunda vagumeyo vanonyora muzvi dziro zvavanenge vafunda.

Nguva dzekuti vana vanenge vari kuzvikora vanopuwe nguva yekutambe bhora. Iro ravanenge veitamba nezvimweni zvikora, veide kuonesane kuti shasha ndiyani.

Zvimweni zvikora zvemasekondari zvinoakwe zvakanaka maningi kusiyana nezvimweni iri ndaa yekuti zvinenge zviri mukati memataundi zvichidawo vantu vane mari.

Zvikora zvakawanda zvinodetsere vana mukufunda kwavo. Zveivafundisazve nekutamba kwakanaka kunoaraidze anhu ngenguva inenge ichiitwe zvakakosha mukufunda.

Majaha ne mhandara veshe vanorumba voende ku zvikora vapedza kufunda vano bereke mabhegi awo vei petuke ku mizi dzawo vei dakara vei hamba nge tsoka.

Dzimweni ndau dzakapoteredza nyika dzinoita zvikora zvakanaka maningi zvemasekondari kuitira kuti vana vanenge vane mare dzavo vafunde muzvikorazvo zvakanaka.

Nguwa yekufunga kwemajaha nemhandara vezera repakati vanenge vakagara muzvihlayo zvavo veinyora mukati mwemabhuku zvavanenge veironzerwa ngevanovafundisa.

Nguwa dzekubeurwa kwezvikora vana vekusekondari vanobereke mabhegi awo veiende kuzvikora vanokwire nemabhazi anovaperekedza kuti vahambe zvakanaka .

Tinobonga kuti hurumende yedu yakatitendera kuti vanakomana nevanasikana veshe varambe veifunda kusvika vasvika zvikora zvederayo uyewo vabereki vakuzvitedzere kufundisa vana.

Zvikora zvakawanda vano fundise vana nguva yavano pinde mukati vano nyore basa rino sisire kuitwa ngevana kuti pavano pindemo vaone zvekuita neku erenga.

Tinobonga hurumende yedu kuti irikuramba ichiaka zvikora zvakakura maningi zvinodetsere kuti vanhu veshe ngekuwanda kwawo vaone pekufundira pakataramuka pasina kubatana.

Zvikora zvepakati zvinonasire zvihlayo zvakagwinya zvekuti vana vagare, uye zvinenge zvakakura. Kuti ngenguva yavanopinde kude kofunda vaone pekunyorera pakanaka.

Vana vakawanda vanoende kuzvikora zvakakura kofunda kunyanya vekumasekondari vagumeyo vanofundire muzvikora zvinenge zvakanasirwe zvakanaka nemapato azvo.

Kuzvikora zvederayo kumayunivhesiti kunenge kofunde vasharuka kunoiswa nemibhedha yekuti nguwa yavanenga vapedze kufunda vaone pekuwatira panonga pakanaka.

Zvikora zvakawanda zvederayo kumayunivhesiti, zvinoakwe zvakanaka kudarike zvepashi, ngekuti zvinenge zvofundawo neasharuka anodawo zvakanaka.

Vantu vazhinji vanoda kuenda kuzvikora zvederayo kuma univhesiti vagumeyo vanofundiswe zvakawanda zvinozovadetsera nepavanopetuka munharaunda dzavo kuti vakone kugara nevantu.

Tinobonga mutemo wakaiswa wehurumende, wekuti veshe vanakadzi nevanarume vane mukana wekeunde kuzvikora, ngavaende koguma kuma yunivhesiti kuti vazova nemishando.

Mukati mwezvikora zvemaunivhesiti vanozoti mhatso dzinowatira vana vacho vanenge vauya vodzibeka nemibhedha kuitira kuti nguva yavanopedza kufunda vaone pekudzororera pakanaka.

Muzvikora zvedera kumaunivhesiti ngenguwa inenge ichifunda vana rume nevana kadzi vanenge veivafundisa vanoema mberi kwawo veironzera zvavanosisira kuti vaite.

Zvikora zvinovakwawo ngenjira yakanaka maningi kuitire kuti ngenguva inogumepo vanhu veida kufunda, vafundire pakanaka uye pakataramuka panoite kuti vazwe zvavanenge veironzerwa.

Ndau dzakawanda dzakapoteredza vemachechi vanovaka zvikora zvawo zvakakura zvakanaka vechizoitira kuti vantu vafundemo vachizofundawo netsika dzekunamata.

Mukati mwezvikora zvederayo munobekwe zviro zvakawanda zvisa zvekuti zvishandiswe kusanganisira nemabhuku ekuti aerengwe vanhu vanyase kuzwisisa zvevanofunda.

Zvimweni zvikora zve derayo Kuma University zvinoakwe zvakanaka zveisimwa nezvi sarara nemaruva kuti vana vaone peku fundira pakanaka nguva dzeshe.

Zvikora zvederayo Kuma university zvinosiyana siyana nasirirwe yazvo zvimwe zvinobekwe mibhedha yakanaka kuti vanenge veifunda vaine pekuwata.

Vanoti vapedze kuaka zvikora zvavo zvederayo zvekuma univhesiti vobeka nezvihlayo zvakanaka nezvidziro zvavanenge veizonyorera kuitira kuti veshe vanenge veifunda vadetsereke.

Zvikora zvedera zvimweni zvakhona zvinenge zvakaakirwa mudhuze nemunokaiwa masamba. Vanhu vozofundiswa zvakawanda nekufunda veikaya masamba aya.

Zvinosiyana nendau zvikora zvekumaunivhesiti dzimweni ndau dzinovake zvikora zvakabanaka kwemene. Zvinosimwa nemaruva zveigadzirwa nemapato kuti vantu vaone kukuhambira.

Zvimweni zvikora zvedera yo zvinofundira vana zvekuma yunivesiti zvinovakwa zvakakura kuitira kuti veshe vanenge vauya veida kufunda vakwane zvakanaka mukati mwekufunda kwavo.

Vanhu vakawanda mazuwa ano voendese vana vavo kuzvikora zvederayo kumayunivhesiti , vaende kofunda kuti vazobveyo vane mishando yekushanda inozodetsere nyika yayo.

Hurumende yakaite zvakanaka, ikavhure zvikora zvekuti vanthu vafunde. Vanthu vakawanda vodetsereka maningi. Nguva yevanobveyo veshe vanenge vaane mishando yekuita.

Zvimweni zvikora zvedereyo zvekumayunivhesiti, zvinoite zvihlayo zvakanaka mukati. Zvinobekazve nemapurojekita ekuitire kuti nguwa yevanofunda, vanhu veshe vazvione.

Kuzvikora zvekumayunivhesiti zvederayo zvinoakwe kundau dzakataramuka zvogadzirwe mapato azvo akanaka kuti movha dzikone kuhamba koosvikepo dzeisiya vanthu vanode kufunda.

Zvikora zvakawanda zvekuma yunivhesiti zvinobeke zvimibhedha mukati mwemimphatso dzinowata vanenge vauya kuzofunda kuti ngenguwa yavanenge vapedza vaone pekuwata pakanaka.

Zvakanaka kuti vanhu vanenge veyifunda kuzvikora zvekumayuniversity vafundire zvikora zvakanaka zvakachena zvinokumbidzawo kuti zvaazvevasharuka vakuru.

Ndau dzino fundire vanhu vanozoite kuti vazo shande mu zvibhedhlera dzino gadzirwe zvakanaka dzei simwa ne maruva dzei bekwawo nezvekuti vanhu vaone kuti ndipo apa.

Zvikora zvinovakwa zvikora zvakabanaka mazuwano. Zvinonasirwa nepabanze pazvo panozwi motokori dzieme nemukati mwazvo zvinenge zvakabati hwe kuti vanhu veshe vadakare ndizvo.

Nguwa ngenguwa kuzvikora zvekumaunivhesiti vanhu vanenge variyo vanoramba vachironzerwa ngezvevanosisira kuita kuti vakure vachiziva kodzero dzawo nehutano hwavo.

Majaha nemhandara vanofunda zvakanaka varikuzvikora zvederayo kumayunivhesiti vakagara muzvihlayo zvavo zvakanaka vechiteerera zvinenge zveironzwa.

Vanakadzi nevanarume vekuzvikora zvederayo veshe vanoungana ngenguwa dzimweni veiyayiya zvinenge zveironzwa ngeunovafundisa kuti vazvizwisise vazozvishandisa.

Ndau dzakawanda dzine zvikora zvederayo Kuma yunivhesiti dzinonyora zvibandera dzonamira Kuma pato kuitira kuti vantu veshe vanenge veidarika vaerenge vazviziye.

Zvikora zvino zvinosiyana ngenharaunda yazvinoakirwa. Zvimweni zvinenge zvakabaanaka. Zvimweni zvinenge zvakabati tsvee. Zvienderana nekuti zvakaakirwa nharau ndau iri.